Omushaija ariyo nakora obukodyo akwistye obuti bushatu nibwo ariyo nazaanisa bwine obu buzigirweho ayemereire ahaiguru ya waaya ezariyo nakoreraho obukodyo bweye, ajwaire asaati erikwera, ajwaire ekofiira kandi ashemerirwe.

Abakazi bariyo nibashomba amaizi barikugata omu tanka. Abamwe bariyo nibahinga eitaka kurirundaana kubaasa kuteera amatafaari. Bari enyuma y'ebibiina omu eishomero

Ebi n'ebicoori ebikiri bito bibyirwe omu musiri kandi byoona bitaire orunyiriri nibireebeka gye noshusha oti bariyo nibabifuhirira omubazi niga bariyo nibabishukyerera amaizi.

Abaana b'aboojo nibaruga kushamba omupiira. Abamwe bajwaire esaati abamwe tibazijwaire. Kandi abamwe bajwaire eziine erangi erikutukura abandi bajwaire eziine erangi ya bururu. Abamwe bashemereirwe abamwe tibashemereirwe kandi boona baijwire etuutu aha maisho.

Amaato ashatu gapaakingire aha rubaju rw'amaizi. Eryato rimwe nirikoresa engini kugyendera aha maizi. Agandi nigakoresa enkasi kubaasa kugyendera aha maizi. Kandi aha rubaju rw'amato ago hariho ebifunjo n'ebishaka.

Obukomo bwingi butaire aha kimeeza nibabuguza bukozirwe omuhuuzi Kandi aharubaju rwabwo hariho nekibiriti ekibarikukoresa kwosya obuhuzi obwo bakabutereeza gye obumwe buhandiikireho l love Jesus Kandi obundi buriho uganda

Amaizi hariyo nigagyendera aha bwira bwingi nigeteera aha bibaare omu rubaju rwago hariyo ebishaka nana emiti Kandi amaizi aga gainemu ebirikwiragura

Enjojo enkuru eri omu kishaka eriyo neronda ekyokurya enyuma yaayo hariyo emiti miraingwa Kandi aha rubaju rwayo hariyo obuti bukye buto obukiriyo nibukura

Aka nakatare nibagurizamu ebijuma bitari bimwe na bimwe harimu za apo emicungwa nana emiyembe Kandi harimu na za katunguru icumu byona bipakingire gye omu mabokisi

Aba n'abashaija abarikwotsya enyigi nainga abarikukora ebya weridingi bariyo nibotsya enyigi n'amadirisa. Aha rubaju rwabo hariho omushaija ariyo nabareeba. Kandi enyima y'omushaija ogwe, hariho amaju agakozirwe omu budongo n'amatafaari.

Obuju bubiri obwombekiise obudongo nana ebiti akamwe kashakaize obunyatsi obwomire Kandi kashakaize amabaati bwetorairwe emiti Kandi butandikire kumogamogoka ekirikworeka ngu obuju obu bikuzire munonga

Ahakimeza ky'irwaro haruho eminwa y'empitirizo ezibakoresa omwirwaro kujanjabisa abantu zipakingirwe tizikakomorirwe Kandi ziri omurangi zitarukushana

Ogu n'omusiri gwebimuri ogwinemu erangi ya papo nana eya kinyatsi Kandi obumuri obu nibureebeka gye enyima yabwo buriya haine ebindi ebiriyo kwonka tibirikuhwezika gye

Nindeeba abashaija babiri bashutamire aha buteebe bombi bajwire ekooti omwe ajwire butusi, bashitamire omu kibuga omu maisho g'enju etirwe obudongo na itaka Kandi bariyo nibahurukiiriza akareediyo.

Omukazi ajwaire burawuzi erikwiragura y'emikono miraingwa, ariyo naakoresa sanitayiza kweoyozyaho oburofa omu ngaro nainga kwita obukooko oburi omu ngaro. Kandi ajwaire n'empeta omu ngaro.

Omusiri gw'orutookye gwinemu emitumba mingi kandi neerebeka gye aha mitumba egyo hariho endere ezicwanyagurukire hariho n'ento ezikiriyo nizikura Kandi emitumba egi nerebeka gye omu musiri nerebererwagye.

Ogu n'omwanya ahu barikuguriza enyama omubaagi ariyo natematema enyama eyarapumire kasitoma akabaasa kutwara Kandi omu maisho g'omwanya ogu hariho omushaija ayemereireho owaiza kugura enyama aha rubaju rw'omushaija ogwe hariho esimu ey'okushashuriraho okabona kuteera

Ogu n'omuhanda ogu egaari z'omwika zirikurabamu, omuhanda ogu gukozirwe omu byoma. Kwonka eshaaha egi tihaine egaari y'omwika yona eriyo nerabaho, kureka hoomire.

Omu kiyungu ekikozirwe omubibaho bariyo nibatekyeraho harimu esigiri ibiri Kandi zoona zishutamiseho esafuriya ezineho ebifundikizo byazo.

Omwojo ayemereire ahakibare kihango ekine Kara erukwiragura , ekibare eki kiri omunyanja Kandi amaizi g'enyanja nigaguma nigetera ahakibare ekyo gaheza gagarukayo Kandi omwojo ogu aine irobo eri arikukozesa kujuba eby'enyanja.

Amaato gari ahanyanja goona nibakoresa igini kubaasa kugyendera aha maizi hariho abashaija abagariho abamwe bariyo nibata obutimba obw'okujuba ebyenyanja omu maizi Kandi abandi baine obu bariyo nibeihamu

Owa bodaboda haine owaheekire enyima Kandi bariyo nibaraba aha rurawunda abawutu egi eyineho nekishushani ekibumbe ekyenkobe sayidi endiijo hariyo ebyombeko ebirimu amaduuka

Omuntu ariyo naaza kuhakuura obwoki, ajwaire giravuzi ezirikutukura na ki ovuro ekirikwera kugira ngu enjoki zitakamutonera na butusi ezirikwiragura.

Omushaija ariyo natemba enshoozi aine ebiti ebirikubaasa kumuhwera ajwaire ebijaketi na butusi Kandi aha mugongo ahekireho enshaho enyuma ye aineho bagyenzi be Kandi enyuma ya bagyenzi be hariyo ebibaare bihango

Omushaija ajwaire esaati eyijwire ebyondo engaro ze nendofa ahakuba aine akatuba aku barikukoresa amatafaari Kandi ariyo naatamu itaka kubaasa kukora amatafaari agu araguze

Ebidomora bishatu by'amaizi ebya rita makumi abiri baabita aha bunyaasi biri aha rubaju rw'ekisiika ekisiigire erangi ya kinekye. Kandi aha kisiika hariho ebifumukafumuka ebirikworeka ngu enju egi ekuzire.

Engaro z'omuntu zikwaitse ekyenyanja omu ngaro. Ni kikye kandi kiine otubarabara turikwiragura, kiine n'erangi zitarikushushana, ariyo naakigarura omu maizi.

Abajubi babiri bari omu bwato omunyanza omwe ariyo naateera enkatsi ondiijo ariyo nayiha akatimba omuryato kukatega omu maizi kubaasa kujuba ebyenyanja reeru bwanyima bakaija bakakeihamu

Enuuma emwe eri omu mwanya gw'eskishaka kandi hariyo obunyaasti obukiri bubisi omu rubaju harimu obubaare kandi sayidi eriya endiijo hariyo emiti y'enkindo ekiri mito eriyo neekura.

Enkofiira nyingi ziri aha kimeeza ahu barikuziguriza, ezimwe zikozirwe omu myenda ezindi zikozirwe omu mpu. Kandi zoona ziri omu rangi zitarikushushana. Ezimwe ziri omu rangi ya kitaka ezindi nezirikwiragura. Ziine n'obuhuuzi obu barikukomesa omu maraka.

Omu kibuga ky'enju harimu enku Kandi aha rubaju rw'enju hariho ekiyungu nana emyenda ehanikirwe aha wire endiijo ehanikirwe aha sengyengye

Omwana w'omwishiki muto ariyo naazanisa omuziga gw'egaari ari aheeru y'enju omu binyatsi niho ariyo nazaanira Kandi enyuma ye hariyo ebiti enju egi eyombekiise omusheenyi nana amatafaari

Omuhanda gwa koraasi hariyo nihagyenderaho aba piki n'amamotoka. Kandi omu rubaju rw'omuhanda hariho akatare, hariho abakugurizaho emyenda n'amabaafu, hariho n'amaduuka. Kandi hariho n'abantu abariyo nibagyendera aha rubaju rw'omuhanda.

Ogu n'omwani ogushubwire Kandi gwanikire aheru kugira ngu gubase kuterwamu omushana gutakazamu obukooko Kandi omuntu ariyo nagira ogu yihaho kugira ahu yaagutwara.

Omushaija ajwaire ekijaketi eky'erangi ya orurengi nana empare ndingwa Ari aha piki ajwaire herimenti Kandi ariyo nagyendera aha muhanda gwa kolasi omu rubaju rw'omuhanda harimu emiti Kandi seeri hariyo oruho aha muhanda

Omu tawuni aha ruguuto rwa koransi niharabo emotoka epiki n'obugaari. Hariho n'omukazi ariyo naarabaho aha rubaju rw'omuhanda akwaitse ecupa y'amaizi. Enyima ye hariyo ekimotoka ekiriho ebigambo Moviti.

Embogo ziri omwirindiro ry'enyamaishwa ninyingi ahuziri hariho eitaka nana obunyatsi obwomire hariho nana emiti Kandi akashana kariho nikarenga kareeta erangi ya orurwengi erikureebeka gye

Ente nyingi ez'amahembe maraingwa ziriyo nizigyendera aha muhanda ogw'itaaka omurubaju rwaazo hariyo emiti aha ruguuto kandi enyima yaazo niharetwayo omushaija ojwaire ekijaketi na n'egofiira

Abaana nibaruga kutaha amaizi abaishiki bana bekoreire obudomora bwa lita ikumi aha mutwe babiri bajwaire sikati Kandi babiri bajwaire ebiteteya omu maisho gaabo baine omwojo ariyo nasindika egaari aine ebidomora by'amaizi Kandi boona tibajwaire nkaito bariyo nibaraba omu muhanda gwekishaka

Ekigaari kineho emipiira ena kiri omu kishaka kineho ekiju ekikozirwe omu bibaho ekiju eki kisigire erangi ya bururu Kandi kyetoreirwe emiti nana obunyatsi

Omushaija ajwaire omujoozi gwa Uganda gwine erangi ya kinekye nana erangi eziri omu bendera ya Uganda Kandi ayemereire omu maisho gekyombeko aharubaju rwe hariho omuntu ondiijo ajwaire esaati erikwera nana empare erikutukura

Aka nakatare ahu bakuguriza ebintu ebitaribimwe na bimwe nk'emyenda ebyokurya Kandi abashubuzi beshwekire emitaka hamwe nentundubare kugira ngu omushana ninga enjura gutakabateera .

Aha kimeeza hariho enkofiira ezitari zimwe na zimwe. Ezimwe n'ez'abasiraamu, ezindi ziine erangi erikutukura ziineho n'otuhuuzi aha mutwe. Kandi hariho na sikaafu ezi barikwezirika omu maraka.

Ekicuncu ekishaija kiri omu bunyansi buringwa kiine amaguru ashatu gonka okuguru okwakana tikuriho kurinka okucwirweho ninga okubarumireho eyeshami haine ekyetegire ekyerukwenda kukwata.

Omushaija ashutamire aha rubaju rw'enyanja, ashutamire aha kisiika ekyombekyeise seminti n'amabaare. Kandi ahu ataire ebigyere hariho ebipayipu ebikozirwe omu musheenyi na seminti.

Akatare ahu bakuguriza emoondi ebitakuri nana muhogo abashuubuzi bari ahansi y'emitaka Kandi enyuma yaabo omu by'amaguzi byabo ebindi babishwekire entundubaare kugira ngu omushana gutakabishiisha

Aha rubaju rw'amaizi hariho obuju obwombekiise ebibaho Kandi bushakaize ebiti enyuma yaayo hariyo ebikondo byamashanyarazi Kandi hariyo na akasozi akeineyo emiti n'obunyatsi

Obufuha bubiri nibwo buri omu kibuga kihango eki bushakize obunyansi bwomire Kandi omumaisho g'akafuha akamwe hemereireho abaana hamwe n'ekidomora omumaisho g'abaana haruho embuzi eriyo neronda ebyokurya Kandi ahagati yobufuha obu hariho omuti gw'enkindo.

Omu ruhanga harimu emiti mingi ekwataine ahaiguru yarwo hariho obunyatsi obwomire nana emiti enaganagire kandi sayidi egi endiijo hariho obunyatsi obukiri bubisi

Omuntu ari aha kihaarani nabaziira emyenda aharubaju rw'ekihaarani hariho emyenda eyiyaherize kubaziira ey'ekitengye. Aine ebi ariyo nampima nagumizamu kubaziira kandi aha mukono ajwaireho akakoomo akahandiikirweho ebigambo I love Jesus.

Abashaija babamasai bezirikire obutengye omu kifuba bajwaire enkwanzi omu maraka Kandi abamwe besingire ebirangi aha maisho omwe aharibo akomire eishookye Kandi ahaiguru ebicu bikwatsire munonga enjura eri nkerikuza kugwa

Omwanya ogu gwijwiremu oburofa bwingi mufuregye gurumu ebivera Kandi aharubaju rw'omufuregye haruho obu toilet obubomabomokire haruho na kasasiro nyingi erundeineho.

Abaserukare bashutamire aha motoka yabo epakingire. Omwe ayemereire ariyo naaganira na dureeva. Kandi enyima y'emotoka egyo hariho ow'amahe akwaise embundu ajwaire n'enkofiira kandi tarikusheka na kakye.

Abakazi n'abashaija bariyo nibataagurura aboojo bezirike ereeshu omu kifuuba bajwire n'empare ndaingwa abaishiiki bezirikire entambi omunda kandi abandi bariyo nibateera engooma bariyo nibataagururira aha bunyaatsi.